Bibigyemaa ne nasapoge ne poge kaŋa la ziŋ dakogroo zuiŋ a bibiiri mine leŋ la zutaree ba zupoɔ kyɛ bamine meŋ wa leŋ a zutare a Bibiiri mine palee la bazu ka a nasapoge meŋ ne a poge na palle bazu kyɛ ka a bie kaŋa leɛ kaara a nasapoge.

Daare la kaŋ ka a mine kɔɔre ka kɔŋ wɔsɔglaa kaŋa meŋ gaŋ a daare poɔ kyɛ ka a sazu waa sɔglaa ka a lamboro waa peɛla ka tewogre mine meŋ are are kyɛ ka mine nyeŋle arɛ a zie na naŋ le puoriŋ.

Bibiiri bata ane nasa pɔge la zeŋ ka a dɔɔ meŋ be a be, ba sɛlɛ la tepuuri a teŋɛ sogɔŋ a tepuuri mine e la bompeɛle kyɛ ka a ziiri mine a ko, a nasa pɔge su la kpare nu-wogiri ka a bibiiri meŋ su kpare nu-wogiri kyɛ ka ba toore boma a ba nuuri poɔ.

Dɔbɔ bata la are ka bayi te kuruu are ne kyɛ tuuri boma ba nuuri poɔ a ba bata na hɔɔle la kpoɡele ka a yitaa bompeɛle ka kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ ka kaŋa meŋ are eŋ nɔɔtesɔɡelɔ kyɛ yɛ bon o kɔkɔre poɔŋ.

Pɔge gyɛmaa ne dɔbɔ la are k'a pɔgebɔ mine leŋ zutalaa kyɛ seɛ wagyɛre ka polisi pɔge kaŋa meŋ be a be a hɔɔle zupili kyɛ ka lɔɛ meŋ a zoro k'a mine e lɔpeɛle kyɛ tõɔ bondɔre.

Pɔgebɔ la a are ka bamine meŋ zɛŋ ba gbɛɛ ka bamine ka ba de lɛɛ a leŋ ba kɔkɔrɛɛ poɔ kyɛ ka ba de wagyɛ meŋ a leŋ kaŋa zu poɔ kyɛ ka ba gyere a wagyɛ k'a kaŋa meŋ su kaayaa kyɛ ka nasapɔge kaŋa a laara.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

Dikpoŋ poɔ la ka lɔɛ are waa yaga lɛ k'a mine meŋ are sori zu ka motori ane dɔbɔ are a sori noɔreŋ kyɛ ka setɔɔrɛɛ meŋ be a sori noɔre biŋ ka ba biŋ kaayaa a sori noɔre poɔ kyɛ ka kyogilikoloo meŋ gaa te are tɔɔre lɛ kyɛ ka pooli wogi kaŋa naŋ e kuruu meŋ are

Bondirii la be laa tɛre poɔ bɛgɛ ane mui ane zɛvaare ane gyɛŋlee la be a be ka szɛkyiinii meŋ ane gyɛlii be ka bɔɔdr kyiinii ane taalia meŋ be a laa tɛre poɔ.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

Yigyɛmaa la are ka ba pillaa kyɛnse zeere kyɛ k'a e peɛle ka teere meŋ are gɔlle a zie zaa ka noba be a be poɔŋ ka lɔtɛɛtɛɛ meŋ biŋ gɔlle a zie zaa kyɛ ka ba de teere, tewogiri ane tepuuri meŋ a gɔlle a zie zaa kpɛlɛm poɔ.

A noba maala kuori a kuori nyɛ zie e la nempeɛle yoŋ la maala ba kuori a kūūdaga la biŋ kyɛ ka a neɛ kaŋ a ɡbi dumo kyɛ puoro a noba mine naŋ zeŋ dakoɡi zu a niŋe poɔ a noba su la kparsɔɔlɔ yoŋ tɛɡɛ kyɛ ka a kaŋ su kparkootowoɡi.

Pɔge la tuo boma ne tɛnzuŋ kyɛ vɔgle zupili kyɛ pɛgle mine meŋ ne o nu kyɛ su kparoo k,o toɔ k,a dendore be a o lambori seŋ na kyɛ ka teɛ meŋ be a o puoriŋ a pɔge meŋ e la pɔgesɔglaa kyɛ tuo kãã a ne kyaaraa ane boma gyamaa a o zuŋ.

Temaara ne tekuoni la a are ka mɔmaara ane mɔkuoni meŋ a be kõɔ noɔreŋ kyɛ ka wɔɔrɛɛ meŋ be a mɔmaara zie na ka lɔpelaa kaŋ gaa te are ka noba be a lɔre poɔŋ kyɛ ka hɔgele pɔge a lɔre zusogɔ poɔ.

Dɔbɔ ne pɔɔbɔ la a are ba su la kparyaayie ka a e nuwoori kyɛ e peɛle ba mine pɛɡele la maɡedabilii ka ba mine meŋ a te boma a are ne kyɛ ka a boma mine meŋ kyɛllɛɛ be a teebul zu a dɔɔle.

Pɔgebɔ ba yoɔbo la k'a ba banuu tuo talaare kyɛ k'a bonyenii o ba tuo k'a kaŋ pɛgele bone o nu poɔ kyɛ ka ba leŋ zutare ka tekpoŋ kaŋa are a ba lomboriŋ kyɛ ka dasɛrɛɛ die meŋ are a ba nimitɔɔre ka teere be a be.

Pɔgeba la kyɛnɛ ka ba mine meŋ zeŋ kyɛ leŋ zutare ka kataweere meŋ a pɔge ba kyɛ ka ba biŋ sɛmaanee ne bɔɔdeɛ ne gyɛnlee tabol zu poɔ kyɛ k,a mine meŋ biŋ a sori noɔreŋ k,a pɔge kaŋ taa kyɛ k,a pɔge kaŋa meŋ mare bie ka kaŋa pɛgle a bie.

Die poɔ la k'a ziiri mine waa peɛle k'a ziiri mine waa sɔgelɔ kyɛ ka tepuuri meŋ ayi a be a be poɔŋ k'a boma mine meŋ a do te waa sɔgelɔ kyɛ e wogiri kyɛ k'a boma mine meŋ a la nyegerɛ waa peɛle yaga yaga zaa.

Dɔbɔ, pɔgebɔ, bibiiri la be koɔŋ, ka bamine su kaayabilii bamine meŋ ba su a kaayaa kyɛ seɛ kuri yoŋ ka bamine meŋ yi te are a dondoli zu poɔŋ a su kaayaa a kyɛnɛ kyɛ ka teere meŋ be a be poɔŋ a are kɔge yikpoŋ kpoŋ kaŋa kyɛ ka kuree poolori meŋ a gaa te are tɔɔre tɔɔre zaa.

pɔge gyɛmaa la are ka ba mine mare biiri kyɛ ka ba mine ba mare biiri, bamine tuo la boma ka bamine hɔgele zupile ka bamine meŋ a pɛgele woore kyɛ ka lɔre yi are ba puori sɛŋ ka teere meŋ are a ba puori sɛŋ na kyɛ ka kaŋa su kpare nu ŋmaara ka kaŋa meŋ a su kpare nu wogiri.

Pɔge la zeŋ leŋ o zu kyɛ su kparelee a seɛ kuri ŋmaa kyɛ leŋ wagyɛ, ka kommie a be boma poɔŋ ka o biŋ ka aŋkaare meŋ be boma poɔ ka o biŋ kyɛ ka kodu ne bɔɔdeɛ ane baŋkyere ane kasuo meŋ be rabare poɔŋ ka o biŋ a zeŋ kɔge.

Dɔbɔ, pɔɡebɔ bibiiri la lantaa ka ba mine a su ɔɔre kaayaa kyɛ pɛɡele woori kyɛ naŋ pɛɡele boma meŋ ba nuuri poɔ ba be la mɔkuone poɔ a kyɛnɛ ka teere mine a are ka a noba mine are a teere seereŋ.

Pɔɡe la are a su kparnuwoɡi kyɛ seɛ kurwoɡi a pɛɡele tere ne o nu kyɛ ka a mine meŋ be a o nu kaŋ poɔŋ ba de la boma dɔɔle bondimaale teebul zu kyɛ de a teɛ mine meŋ ka a yaɡele daŋkyini eŋɛŋ.

Nengyamaa la ka ba mine su kparewogri kyɛ seɛ torɔzare dɔba ne pɔgeba ka ba mine a zɛge boma k,a do sazu poɔŋ kyɛ ka kaŋa meŋ pɛgle bone a de weɛ ka o ne nasadɔɔ kaŋa naŋ de weɛŋ ka ba kyɛnɛ.

Nasaalpɔgeba ne nasaaldɔba la ane bibiiri k,a bibiiri mine su ɔɔre kaayaa ka ba mine pale ba zu ba mine meŋ ba pale ba zu k,a nasapɔge nyɔge a kaŋa nu poɔŋ kyɛ ka ba de kyɛnsere melle ne a zie kaŋa a gɔlle.

Dɔɔ ne bibiiri la ka a bie kaŋa suuro a dɔɔ a boma ka a dɔɔ eŋ nimikyaane kyɛ ka a bie su nuŋmaara a bie kaŋa ɡaa te zeŋ la tɔɔre lɛ kyɛ ka laatɛre a biŋ ka bondirii be a laatɛre poɔ ka ba a zeŋ a dire.

A zie nyɔɡe la vūū a dire a lɔɛ mine be la a be a lɔɛ mine e la lɔsɔɡelɔ a di ka a mine meŋ e lɔpeɛle a di tanki lɔɔre be la a be ane vūūkpinni lɔɔre noba be la a sori zu a kyɛnɛ kyɛ ka peeturo koɔroo zie meŋ a be a be.

Zie kaŋa poɔ la ka dɔbɔ ne pɔgebɔ be bibiiri are ka ba lɔɛ meŋ a be poɔ, lɔtɛɛtɛɛ kyɛ k'a deri mine are ka ba pilli ne kyɛnsiri k'a mine meŋ are ka ba kpaare ne taaboore a gɔlle kyɛ ka ba biŋ boma a sori noɔreŋ kyɛ k'a sori meŋ gaŋ daadaa lɛ gɛrɛ.

Kyoglokog wogre be la a zie are ka lɔɛ a meŋ be a be ka bamine zɔɔmotori ka bamine meŋ kyɛnɛ kyɛ kaa lɔɛ mine a ŋmɛ taa kaa kaŋa e bonpilaa ka lɔre kaŋa meŋ e bonzeɛ kyɛ kaa lɔre kaŋ meŋ gaa te are waa sɔglaa lɛ.

Daare ne tɛne la ka ba de laŋ taa mɛne zie ka bonsɔglaa kaŋ mare a dankyini kaŋ eŋɛ ka dɔɔ are a be teɛ o nu ka bibiiri meŋ zeŋ daare dakogi zu kyɛ ka gane meŋ biŋ ba nimitɔɔreŋ k,a bibiiri mine su bonŋmaara ka ba mine su bonwogri.

Noba banaare la a are bata e la pɔɡebɔ ka bonyeni a e dɔɔ a dɔɔ soba seɛ la kurɡbɛŋmaara ka a pɔɡebɔ bata meŋ seɛ kurɡbɛŋmaara ka a pɔɡebɔ bayi a do zeŋ wiri zu ka a wiri e wiri zeɛ kyɛ ka kõɔ meŋ be a ba lambori sɛŋ na a ɡaŋ.

Dɔɔ la huune a su kparlee ka sola meŋ biŋ a teŋɛ soɡaŋ kyɛ ka mɔmaara a buli a lambori kaŋa a zie kaŋa meŋ a mɔmaara ba buli kyɛ ka baatebie meŋ biŋ lɔɔre baater ane moto baater ka a dɔɔ kaŋ meŋ ɡaa te are a seɛ kurɡbɛŋmaara kyɛ su kparnuŋmaara meŋ kyɛ sitɔɔrɛɛ meŋ bebe ka ba de daare a kpaare ne.

Pɔgegyɛmaa la a bebe ka bamine huuni ka bamine are ka bamine leŋ zutare ka bamine meŋ a kyaare kataweɛ kyɛ ka kuree poolori meŋ a are kyɛ ka a zie zaa a waa vaare lɛ te gɛrɛ kyɛ ka teere meŋ a are a gɔlle ba.

Pɔgeba bayi la are maale ba zuree ka noore a naare meŋ be a ba nimisogoŋ k,a pɔge kaŋa deɛle boma de o nu ti k,a kaŋa meŋ ti o seɛ are ne kyɛ ka teɛ be a ba puori seŋ na k,a teŋɛ sogɔ meŋ taa mɔmaara bonyen bonyen.

Neŋgyamaa la pɔgebɔ dɔbɔ bibiire ka ba su kaayɛ tɛɛtɛɛ kyɛ kaa lɔɛ meŋ are kaa zaa waa doɔ doɔre kye ka bonyine boŋyine meŋ e peɛle ka ba ngmaa kyoglokolo kaa waa gyamaa lɛ a gɔlle a zie zaa.

Dɔbɔ la are, ba zaa hɔgele la zupile kyɛ su kpare nu-wogiri ne kpare nu-ŋmaara kyɛ ka ba zaa seɛ kuri gbɛ-wogiri ba are la mɔkuoni poɔ kyɛ ka bɔl do be a ba saazu poɔŋ k'a dɔɔ kaŋa eŋ nimikyaane kyɛ ka teere gaa are a ba puori sɛŋ na.

Dɔbɔ bayɔpoi la a be a kyɛnse zu poɔ a tonɔ a sola tomɔ, hama biŋ la a be ka dare meŋ a biŋ a be ba banaare hɔɔle la zupile ka ba banuu meŋ a su kpare yitaa kyɛ ka bonyeni su kpare sɔgelaa ka bonyeni meŋ su a kpare zeɛ.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la lantaa waa gyɛmaa lɛ ka bamine su bonyaayirii, bamine meŋ su bontɛɛtɛɛ kyɛ ka bonwogiri mine meŋ are a e karetaare ka teere meŋ be a ba poɔŋ.

Die poɔ la ka dɔbɔ ne pɔgeba are ba paalɛɛ ba zu kyɛ ka dɔba ba paale ba zu a dɔba mine gbie la kyɛ ka a pɔgeba mine zeŋ ka bamine meŋ dɔɔ teŋa kyɛ ka ba de pati-sɔglɔ a leŋ a zie mine gɔgle kyɛ ka die lambori mine meŋ waa peɛle lɛ kyɛ ba de nansaalaa sɛseɛ meŋ a mare a daŋkyini kaŋa eŋɛ.

Gbeŋme ane mɔnii la ka a ɡbeŋme nyɔɡe a mɔnaabo a ɔɔrɔ kyɛ ka a ɡbeŋme bonyeni kaŋa a zoro waana a mɔnii mine ɡaa are la tɔɔre lɛ kyɛ ka a mine are peɛle a ɡbeŋne ka vamaara ane mɔmaara a meŋ be a be poɔ.

Die poɔ la k'a ziiri mine waa peɛle lɛ kyɛ ka dakogiro a biŋ gɔlle a zie ka zukɔgere meŋ a dɔgele a dakogiro zu poɔŋ kyɛ ka ba biŋ teebol a sonsogɔŋ ka ba biŋ boma a teebol zu kyɛ k'a zie kaŋa gaa te yuo ka boma dɔgele dɔgele o zu poɔŋ.

Dɔbɔ la are ba su la kpartɛɛtɛɛ a hɔɔle zupilitɛɛtɛɛ meŋ ka a dɔbɔ bayi mine nyɔɡe bon are ne kyɛ ka a dɔɔ kaŋ meŋ nyɔɡe kyeene meŋ are ne kaŋa meŋ be la a kuruu kaŋ pareŋ kyɛ ka kaŋa meŋ taɡra a kuruu kyɛ ka kuree a be a zie a yɛ biŋbiŋ.

Bibiiri la be die poɔ zeŋ dakoɡro zu ka nasapɔɡɔ kaŋa meŋ poɔ ba poɔŋ ka noba meŋ yi be a dendanoɔreŋ a are kyɛ ka a bibiiri mine a sɛɡrɛ boma ba mine meŋ ba sɛɡrɛ a boma kyɛ ka a dankyini kyɛlɛɛ kaŋ a e sɔɡelaa lɛ.

Noba la a are a su bontɛɛtɛɛ ka bibile poɔ ba poɔ a hɔɔle zupili kyɛ ka a ba mɔŋkue a yitaa kyɛ ka a ba kpar meŋ a ba yitaa ka ba mine meŋ ɡaa te are a teɛ pareŋ a pɛɡele ɡaŋɡare kyɛ eŋ nɔɔteɛ ka kaŋa meŋ su daɡakparoo kyɛ hɔɔle zupili.

Dɔba mine la a are ba mine su la bonyaayie kyɛ ka ba mine su bontɛɛtɛɛ ka kuruu kaŋ meŋ gaŋ a teŋɛ waa wogi lɛ ka ba de boma a ŋmaara ne kyɛ ka lɔɔkuruu kaŋ meŋ a are a be poɔŋ a wa nyaa lɛ kyɛ ka lɔɔpelaa kaŋa meŋ a gaa te be tɔɔre zaa.

Dɔba banaare la a are bata su la kpareyaayie kyɛ ka bonyeni su kparepelaa ka ba hɔgle zupilitɛɛtɛɛ k,a dɔɔ kaŋa a de nuwoore a toore o nu poɔ kyɛ ka kaŋa meŋ a ti daa a are kyɛ ka kaŋa meŋ a do te are kuree zu poɔŋ.

A pɔge zeŋɛɛ la a pɛgele sɔlee kyɛ kyeenɛ koosee, koropɔɔto meŋ biŋ la a be ka fegeraa a biŋ ka kenteŋ ane saala a be a koropɔɔto poɔ, konkolee meŋ biŋ la a teŋɛ sogɔ kyɛ ka kɔŋ-nyu bone meŋ a dɔɔle a daŋkyini zu, daa meŋ su eŋ la a daŋkyini kaŋa eŋɛ.

Die poɔŋ la ka dakogi peɛle biŋ waa bɛrɛ lɛ kyɛ k'a dankyime zaa e peɛle lɛ k'a dakogiri meŋ e peɛle lɛ kyɛ ka gama ane boma a biŋ biŋ a die teŋɛsogɔŋ ka teebol meŋ biŋ a sonsogɔŋ ka ba de boma a dɔgele a zu poɔ.

Dɔɔ ne Bibiiri la ka ba leɛ ba puori a ko daŋkyini ka a dennɔ kyaanaa meŋ be ba puoriŋ kyɛ ka a dɔɔ zeŋ a dakogi zu a hɔɔle zupilsɔglaa kyɛ maale o zu kyɛ seɛ kuri gbɛwogri kyɛ eŋ nɔɔte bɛrɛ ka a bibiiri zaa kpɛlɛm taa boma eŋ ba buuri poɔŋ.

Pɔgeba la a are ba kpoŋ zie leŋee zutaraa kyɛ ka zoma a biŋ ba nimitɔɔreŋ a be boma poɔŋ ka lɔɔre kaŋa meŋ are ba lambori seŋ ka ba mine a ti a lɔre are kyɛ ka yiri meŋ gaa te are tɔɔre lɛ.

Pɔɔbɔ bata la a de boma leŋ ba zu poɔ a arekɔɡe boma naŋ biŋ talaare poɔ a mine eɛ a tewɔmɔ ka a mine meŋ e zeɛri boma ka bɔtɔre meŋ biŋbiŋ a be poɔ kyɛ ka zie waa liɡeliɡe lɛ.

Nɔɔteɛ la a yaɡle nɔɔtetɛɛtɛɛɛ la ka a boma mine meŋ be fofowoori poɔ ka a mine meŋ be bɔtɔre poɔ ka ba biŋ bare kyɛ ka kataweɛ meŋ pɔɡe a nɔɔteɛ mine meŋ ka a ɡaa be tɔɔre zaa.

Lɔɔre la be sobiri poɔ ka noba kpɛ zeŋ a lɔre poɔŋ kyɛ ka bamine meŋ be a puoriŋ a yuo a lɔre pane k'a dɔɔ kaŋ su kpare nubilii kyɛ eŋ nimikyaanaa kyɛ seɛ kuri wogi k'a bie kaŋ meŋ su ɔɔre kparoŋ kyɛ seɛ kuri lee a eŋ nɔɔte peɛle kyɛ ka sitɔɔrɛɛ ane noba be a lɔɔre nimitɔɔre sɛŋ na.

Dɔɔ la ziŋ kɔŋ ɔŋ bon zu kyɛ yɛre woɔɔ a seɛ kuri sɔglaa ka dakoge woge meŋ biŋ ka ba de soola a dɔgle a dakoge woge zu kyɛ ka ba biŋ tabol meŋ a wuobonkoɔre boma a dɔgle o zu kyɛ ka ba pile a zie ne daare kyɛ ka tilee kaŋa meŋ are a dɔɔ meŋpuoriŋ.

Dɔbɔ la a are ba mine zeŋ la dakoɡi zu a su kparr ka a yi vaare lɛ kyɛ ka ba seɛ kursɔɡelɔ ka ba mine meŋ su kparpeɛle kyɛ ka a taa bondɔre ane bone sɔɡelɔ ka ba ka ba eŋ nɔɔtetɛɛtɛɛ kyɛ ka teere meŋ be a ba lambori meŋ sɛŋ na ane vūūpoolo meŋ ka a are ba be.

Moɔ poɔ la ka teere bebe ɡyamaa lɛ ka wɔɔ ayi meŋ bebe ka nasaleba kpɛ lɔre ka ba de bone pɔɡe a lɔre zusoɡɔ ka o be a moɔ poɔŋ kyɛ ka a wɔɔre meŋ waa sɔɡelɔ lɛ kyɛ taa eelɛ.

Dɔbɔ ne pɔgebɔ la ka bamine zeŋ ka bamine are ka lɔɛ meŋ biŋ ka ba luuri a gbɛɛ kyɛ ka ba pilli a zie ne kuree ka dankyini miri kaŋa meŋ gaa te gɔlle a zie kaŋa kyɛ k'a lɔɛ zaa waa sɔgelɔ lɛ ka ba zaa kpɛlɛm meŋ a su kpare yaayie kyɛ ka bayi meŋ a su kpare tɛɛtɛɛ.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

Nasadɔɔ ne nasapɔɡebɔ bayi la are tepuure weɛ poɔ a teere mine arɛɛ la kyɛ ka a mine meŋ a ɡaŋ a teŋɛ soɡa dɛll lɛ ba de la kyɛnse a mili a teere puure mine a ɡɔl ne a nasapɔɡe kaŋa seɛ la trɔza kyɛ eŋ walentenbuuti sɔɡelɔ.

Bibiiri ane dɔɔkpoŋe kaŋa la a zeŋ ba tona ka tomɔ a bibiiri mine su la kaayaa kyɛ ba mine meŋ ba su kaayaa teere bebe la a be ka pɔɡe a are teɛ o seɛ kɔŋkolee ane bɔɡese meŋ be la a be poɔŋ.

Die poɔ la ka gondakogro a biŋ ka zukɔɔre a pare poɔ kyɛ ka vuu tɛɛtɛɛ a be a die sasuŋ kyɛ ka tabol meŋ waa pelaa a biŋ a die sogsoleŋ

Gama ane laatɛre la dɔɔle bone zu ka libie meŋ a dɔɔle poɔ a tabuli zu kyɛ ka neɛ kaŋ meŋ zeŋ ka o nuuri sãã ka o pɛɡele bonnyuuri kyɛ ka bonɔɔraa meŋ be a laatɛre kaŋ poɔ.

Pɔge ne bibiiri bayi la k'a bie kaŋa zeŋ kuruu bone zu k'a dɔɔ su bonzeere kyɛ hɔɔle zupili zeɛ ka yiri kaŋa meŋ are a ba puori seŋ na ka ba pilli kyɛ ka o e peɛle ne sɔgelɔ.

Pɔgeba pie la a zeŋ ka ba de lɛbie a leŋ ba zuree ne ba kɔkɔrɛɛ poɔ ka ba zaa pale ba zuree kyɛ pɛgle ŋmama k,a lɛbie mine meŋ leŋ ba nuuri poɔ kyɛ ka ba nyɔge taa nuuri ba zaa kpɛlɛŋ meŋ seɛ la wagyɛre kyɛ ŋmaa a mine meŋ a leŋ ba nyaa poore.

Dɔba la are ka dɛre meŋ a biŋ ka dɔba mine su kparenuwogri ka ba mine meŋ su nuŋmaara kyɛ eŋ nɔɔteɛ ka vūū waayɛre meŋ biŋ a be poɔŋ kyɛ ka kuree ane tontonboma meŋ a biŋ poɔ.